Li moom ay motola moto yamna yo xamna ñi ngi gaaree. Ci ko tali bi amnayo xamna ningay ndaw ñu jàakaar look ay mangasin.

Kidemoom jigéen la nga xam nan moom futboola lamoom day fay yëngu ci walu tàggar yaram motam ju tee fotbol bi ni sol ves bu nga xamne ni bu weex la amul aylu xonku.

Waa ñi moom nekka na ñi nga xamnañu ay napukat leennga ay nappukat leen ba pare dafa mëni seen gaal gi dafa teerne ba pare mota ñinay xaci sef seeni mbal seen gaal bi mu ngi am kulóur bu verte seen mbaal gi nekk am kuluor bu orance.

Fhotobi moom mugee wonena nak ki ci tutu se wàllu tutu garab la ne waw dafa nekka de tutu aye garab se tutu garab laa nekk lo la fotobi nekka de wane.

Foto bi demoom gaskuka mon mofi nekk gaskuka bu weex ay ndëppal kaleraa waw ak booli flaas yini mu mo neka ci foto bi.

Lii moom nekk na linga xamne flawa bu verrtela rafet torop wapari ci ganaam ci xalee ci ganaam tall bu rafet moo nekk ci ganaawam.

Waw bide moom samsun la, fotobi samsun moom, moo nekk ci foto bini samsun, Samsun mobayel am ñati kamera.

Waw bi moom jumala juma bu xamem nga am kulur bu weex seng bi xala xomag ni apre amna ay amna nitk nga mnime ni dañooy nekka di parepare pur dem julidaal soo selo amna ko xamne muy tee benn sie bu nete.

Kidee moom ab jigéen bu sanzelenni ba taxaw. Taxaw ni ci bunt nekam y nekkna nék bu rarat mociallaar.

Nataal bi te studen benn studen la neka di wane ak moto bu xam la ñum kop paak te studen bi dafa meni studen fi la xale jigeen buy dem lekolla olyndum costarot uniform bi bobla.

Foto bi lem lumay wane rek mooy bena g logo taskari xibar buñu wax di alkambatimesmomlamnekadi wone foto bi moomlamnekadi di wane.

Waaw bee mumu ge wone li nga xamna ni benna jegeen xamna lett na leti bu refat. Bu amna dafa jokk mees tolli nga xamna mooy suweta bu njuul. Ak pantalong bu blo.

bii lu may wane moy benn nit buy krostali amna yeen mota yu nga xamna ni ngay dem demo ka ñëw amna beneen paa bu nga xamnañu koy wane mungae dem sool xafdaan bu weex.